Du aɖe me sike dua me nyakpɔ. Wotu xɔ nyuiwo ɖe teƒe ma. Xɔa ɖewo kɔkɔ eye amewo tɔɖe teƒe ma abe modzaka ɖeƒe ene eye wo katã wole teƒe ma le nu kpɔm.

Ɖevi aɖe kple fofoa wole fefe wɔm. Wokɔ fefewɔnu kɔ kɔ, ƒo ɖe anyi eye fofoa le nu fiamee, ale yi wòawɔ akɔ fefewɔnuwo akɔ nɔ fefe wɔm ʋe sia yi.

Mododo aɖe dzi eye ŋutsu aɖe tɔ ɖe mɔa to, ŋuwo hã va le yiyim. Dziƒoxɔ nyuiwo le mɔa to, eye woŋlɔ nuwo ɖe dziƒoxɔ ŋuti. Amewo tɔ ɖe mɔ to.